Ŋutsu kple nyɔnuwo le asime. Ame aɖewo do awu ʋii ame aɖewo do awu gbemumu. Xexi le wo megbe. Ame aɖewo le xexia te. Eɖewo le edze ɖom.

Gbadagba aɖewo kɔ aɖaka ɖe abɔta. Eka le abɔta na wo dometɔ aɖewo. Eɖewo kɔ ŋɔtsitsyɔnu tsyɔ ŋɔtsi. Wokɔ seƒoƒo da ɖe ɖaka tame.

Ameha aɖewo nɔ anyi ɖe xɔ me, ŋutsuwo le me, nyɔnuwo hã le me. Ŋutsua ɖeka do awu dzɛ̃, ɖɔ kuku ʋɛ̃. Seƒoƒowo le wo megbe.

Nuwɔametɔ ɖe mlɔ anyi ɖe anyigba le gbadzã ale dzi eye wo do asi ɖe dzi. Agba aɖe le egbɔ eye ega aɖe le eme. Nyɔnuvi ɖevi dzã aɖe bɔbɔ ɖe agba gbɔ eye wo lé kpete ɖe asi.

Ameha aɖewo le fli me. Ɖewo nɔ anyi ɖe kposɔ dzi eye ɖewo hã le esɔ dzi. Ame aɖewo le akplɔ ɖe asi. Ameha bubu aɖewo dze ŋgɔwo.

Ɖevi woame atɔ̃, wonɔ anyi ɖe kplɔ ŋu le xɔ aɖe me. Wo dometɔ etɔ̃ nye ŋtsu eye wo dometɔ eve nye nyɔnu. Nyɔnuvia wo dometɔ ɖeka nye nuwɔmetɔ eye enɔ anyi ɖe kekevi me le ekplɔ ŋu.

Nyɔnuvi kple ŋutsuvi sukuvi aɖewo le sukuxɔ me ɖewo ha le atitre wole tɔtsikpe wɔyaka kple bɔb ɖe asi hedzo sim

Nyɔnu aɖe do awu szi le amehawo ŋkume le xɔ gã aɖe ŋgɔ. Amehawo wo dometɔ aɖewo do awu ʋi ɖewo do awu dzi eye ɖewo hã do awu yibɔ.

Nyɔnu aɖe nɔ nyi ɖe dzokekedzi eye wòble agba da ɖe megbe na dzokekea. Nyɔnu bubu aɖe tɔ ɖe dzokekela megbe lé avɔ ɖe asi. Nyɔnu evewo katã woble ta.

Nyɔnu aɖewo le atsitre ɖe ekplɔga aɖe ŋuti, adzalẽkɔ aɖewo le ekplɔ la dzi. Nyɔnuɔ geɖewo do asiwui, eye ɖewo ha wòle atsitre le adzɔge

Nyɔnumetsitsi kple ɖevi etɔ̃wo nɔ anyi ɖe zikpui dzi, nyɔnu tsitsitɔ ɖeka le saŋku ɖe asi eye ɖeviawo domete.

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui dzi le exɔ aɖe me eye nyɔnu aɖe tsi atsitre ɖe wo ŋkume, enɔ dze ɖom kpliwo, nyɔnula do ee.., awu ʋi eye wòkɔ awu dzɛ̃ da ɖe edzi eye wòdo ata legbee yibɔ.

Adela aɖewo tso adegbe, wo dometɔ geɖe lé tu ɖe asi, ame ɖeka lé avugbɔe ɖe asi. Wo dometɔ eve ɖɔ kuku eye wo dometɔ eve kɔ nu ble ta.

Ŋutsu eve kple nyɔnu eve wonɔ anyi ɖe ekplɔ ŋu le xɔ aɖe me. Nyɔnuawo te kɔga ekɔ eye seƒoƒo le nyɔnua ɖeka megbe. Nyɔnua ɖeka le kaƒomɔ ɖe asi henɔ edzi kpɔm.

Ae aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe atikpo dzi le tɔ to, wo dometɔ geɖee ɖo kuku eye atiglinyiwo hã va tɔto va tsi nom seƒoƒowo le tɔto atiwo hã le tɔ to.

Nyɔnu aɖe le atsitre eye wòlé akpa ɖe asi, tɔdziŋu aɖewo le emegbe eye ɖevi woame eve tsi atsitre ɖe emegbe eye kusi kple agbadze hã le emegbe.

Amehawo tsiatre ɖe moto le ʋu gbagba aɖe gbɔ. Ŋutsu woame eve wole kaƒomɔ ɖe eto. Ŋutsuvi aɖe le eʋu gbagba megbe. Etsiwo le wò megbe. Ame aɖewo do awu ɣi. Ame aɖewo do awu yibɔ. Ame aɖe hã bɔbɔ le klo ɖe asi.

Gbadagbaaɖewo le gakpodzi le dziƒo eye eɖewo hã le anyigba. Wo dometɔ geɖe ɖo kuku eye wodo akɔtakpoxɔŋu. Gbadagba ɖeka do asi ɖe dzii.

Ɖevi aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe avɔ dzi le exɔ aɖe me, nyɔŋu ɖeka tsitsitre ɖe woƒe ŋukume, eye ɖeka hã tsitsitre ɖe woƒe megbe, ɖeviawo ƒe awu dodo ƒe amadede nye ɣie kple yibɔ kple blɔ, zikpui kple kplɔ̃ bubua ɖowo hã le exɔ me.

Kpovitɔwo le flime. Ame aɖewo ɖɔ kuku. Eka le abo dzi na eɖewo. Ɖeka alo eve le etu ɖe asi. Wòame eve Do akɔtakpoxɔnu. Amehawo le wò megbe. Exɔ ɣi aɖe hã le wò megbe.

Amaɖewo nɔnyi ɖe ekplɔ̃ ŋu le xɔ me, wodomɛ kpadelɛ wodomɛ tɔ dɛhyiadɛ fɛ akɔmɛ lɛ kplɔ dzi odomɛ tɔ adɛ wo lɛ nuŊlɔtsi de ashi. Ntsu ade do awudzi klpɛ anyi yi lɛ wo nku mɛ le kpɛ bgɔ

Nyɔnu kple ŋutsu ɖeka wo le nuɖukplɔ nu. Nyɔnua le ene ɖe asi. Ŋutsua le nu bubu ɖe asi. Ŋutsua do awu amadede dze eye nyɔnu a do awu amadede yibɔ.

Ameha ɖewo ƒoƒu ɖe teƒe aɖe. Ameha aɖewo ɖɔ kuku ɣi, eɖewo le aflaga ɖe asi, eoŋlɔ nu ɖe eɖzi eye eɖe hã le kakla ti ɖe asi, woŋlɔ nu ɖe edzi.

Dɔnɔ aɖewo mlɔnyi ɖe abadzi le kɔdzi xɔme, ɖewo hã nɔnyi ɖe abadzi, dɔnɔ dzikpɔla ɖe le atsitre ɖe wo gbɔ, le xɔme.

Ameha aɖewo ƒoƒu ɖe mɔto, eye nyɔnu aɖe le atsitre keteke le emegbe wole akpete ɖe asi.

Nuwɔmetɔ aɖewo le abo ƒom, wo dometɔ ɖe sia ɖe ata ɖeka ko le wo si. Wo katã wolé kpo ɖe asi. Woƒe dzekula ɖɔ kuku eye wòlé ekpe ɖe nu.

Ameha gbogbo aɖewo le gbadza dzi teƒe aɖe. wo dometɔ aɖe ɖo kuku eye wo dommetɔ aɖewo meɖo kuku o. Wobe nuŋlɔŋu le wo gbɔ.

Nuwɔmetɔ eve aɖewo nɔnyi ɖe oƒe kekevi me, eye o dometɔ ɖeka ŋutsu aɖe do awu abɔ legbee he lé kekea ɖe asi.

Ŋutsu aɖewo le eba mme hele eblum. Eɖewo ku ba ɖe agbame. Wo dometɔ aɖewo ɖo kuku eye eɖewo hã meɖo kuku o.

Srɔɖeɖe aɖe le edzi yim le ŋutsu ɖeka kple nyɔnu ɖeka dome, le exɔɖe tame, srɔɖe la nɔ agbalẽ dzi kpɔm he nɔ nane xlẽm na srɔ ɖe lawo eye amaɖewo wo nɔnyi ɖe zikpui dzi le wo ŋkume, he nɔ nuyi ke le dziyim la kpɔm.

Ame aɖewo nɔ anyi ɖ exɔ aɖe me he nu kpɔm le nukpɔmɔ dzi. Nyɔnu kple ŋutsu aɖe wo dze ŋgɔ de wo nɔnɔewo le nukpɔmɔ la dzi.

Ŋutsu aɖewo da avɔ ɖe abɔ eye wonɔ anyi ɖe xɔ aɖe me eye bosomikaɖi l;e wo ŋkume eye sikanɔnɔtata aɖe le wo ŋkume.

Ŋutsu wɔme eve wole exɔ ɖe me, wome eva kata wo do awu ɣie eye wo do ata legbee amadede blɔ le esi, ŋutsua ɖeka do asiwui, ɖeka lé xɔme tutu ŋu ɖe asi xɔme tutum.

Dɔwɔwla atɔ̃ aɖewo le emɔ̃gãdzi. Wo dometɔ geɖe woɖɔ kuku. Dɔwɔla ɖeka bɔbɔ ɖe emɔla to eye nubabla aɖe le kotokume le egbɔ.

Nyɔnu woame etɔ̃ wole gbadza dzi le sɔgbe dzi le ʋe ɖum, wo dometɔ ɖeka ɖo kuku, eye wo dometɔ eve hã ɖo gaŋkui. Wodo awu amadede vovovowo.

Ŋutsu aɖe do awu legbe bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ aɖe me le xa ɖe asi hemia nuku. Ele xɔme tutum ɖe asi.

Sukuviwo nɔ anyi ɖe sukuxɔme. Wo dometɔ aɖewo nye nyɔnuvi eye wo domeɔ ɖwo nye ŋutsuvi. Wo dometɔ ɖeka nye nuwɔmeetɔ eye enɔ anyi ɖe woƒe kekevi me le ŋgɔgbe.

Nyɔnu aɖe do awu dzẽ le atsitre ɖe amehawo ŋkume henɔ nu ƒom na wo. Amehawo, wo dometɔ aɖewo wodo awu ʋii eye ɖewo do awu yibɔ.

Nyɔnu aɖe le atsitre le nuɖaƒe le agba klɔm. ele kaƒomɔ ɖe to. Nuɖanu bubuwo le emegbe.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo lé aflaga ɖe ashi he nu kom. Ɖewo ɖo kuku, ɖewo do awu yii, ɖewo bla ta kple taku, ɖewo do awu yibɔ. Ɖewo do ashi ɖe dzi.

Ameha aɖewo le xɔ gã aɖe me, wo katã wole klo dzi, ɖewo tsɔ ŋɔtitsiɔnu ɖo ŋɔti eye ame akpa gãtɔwo ɖo kuku, kukua ɖewo le ʋie, eye ɖewo le yibɔ.

Ameha ɖowo le etsi aɖe me, wo dometɔ geɖe me do awu o, ŋutsu aɖe do awu yi ke be amadede nye aŋtsiɖiɖi, nɔnyi ɖe tsiame, do abɔ ɖe dziƒo.